Tsikhaafu tsili tsingali, tsili khukendela khwiloba oba khu lugudo lwe liloba, tsikhaafu mwene mulimu tsisili tsifwiti ne tsikhulu tsyaleya tsinzika, tsimande tsilikayo bisaala.

Sibiina nga mulimo babana, mutwela akwarire i'sweater abandi tawe, bakwarire bosi tsana tsi t-shirt, balolelele luwande lweno abandi basutile kimikhono kili mungaaki

Tsino tsili tsisenene nga tsili mu fuluya batsukhilemo kametsi fana bali khukana khutsisinga tsifurisa tsilimo tsa green, tsisenene mwene tsino tsanula nga batsikhalangile.

Khayuni khemile khu asi khu lugudo, khaleya kumunwa, khayuni mwene akha khalimo tsi color tsye njawulo mumuli iye blue, imbesemu ne tsitsindi

Isolo iyemusiru ikhima, ah inguke nga yekhale mubisala bili bya'green alole yalolelele luwande lutwela amaala ili imali

Umusaani umuzungu nga emile awo khundulo khwe lulutsi ali kawo kamabaale, ulutsi mwene lunu lwakwalalile, khundulo khulikakho khabiila khe kimisaala ikye miliya kili kimilaayi.

Mayi mutwela e'boyele sitambala i'murwe, akwarire sh'.. shangaki shewe sibesemu nga etyukhile ibafu iya blue ilimo tsisawani ne bikombe

Ligali nga lili khutimila khulugudo lwalyo isi khalitimila iliwo bisaala, bisaala bino byetsi color tsenjawulo amala byamiliya muli bibesemu, bya green ni bibindi

A'ano i'bonekhana kumukholo kubelewo nga bandu bakali benjawulo bekhale bali khulya bilyoo, bali khulila khutsi sawani tsetsi bumba nenga boositsana khabarambisa busa kamakhono

I'nguke nga yekhale mumasafu oba mumisaala, i'nguke mwene i'ngoore, yalolelele luwande lweno, tsinzala tsibili ya wambile khumunwa

Kuyuni kutwela nga kubonekhana kulwale kuli ne tsimbapariro tsi'mali kwayitsula lisakhilo kwaleya ni kumunwa kubonekhana sikuli mumbela indayi ta